gumudala guliko bitungulu zinyanya gamawondo jimikyungwa butungulu zinanasi apo

Zinzuchi zili kutulo ni gumulayi ni gumunyelezi zindi zibili zili hagati